Dhokodheya nana mukoti nevashandi vekubazi rezvehutano vanokurudzirwa maningi kuti vapfeke zvivhara muromo zvivhara miro nezvivhara mwiri weshe kuitira kuti vasabatwa nematenda ano tapurirwana.

Hutano hwevana vatotori hunofano kosheswa kwemene ana mai nana baba kana kuti vabereki anofana kuendesa vana kuzvipatara kojungwa mitombo nekudonhedzerwa mitombo yekudzivirira matenda.

Muntu weshe vakuru nevadodori vanokurudzirwa maningi kuti aende kuzvipatara zvemakiriniki nendau Dzinodetserwa antu anorwara kojungwa mutombo wekudzivirira matenda akati kuti anobata muntu weshe.

Antu anokurudzirwa maningi kushamba nyara asati arya chikafu nekushambazve nyara eibva kuchimbuzi, kuitira kuti antu asabatwa ngematenda anokonzerwa ngeutsvina akadai sekorera.

Mazuva yanyamashi kwaane matenda akawanda kwemene anobata muntu weshe mukuru nemudodori antu anokurudzirwa kuenda kuchipatara kojungwa mitombo yokudzivirira matendayo nekuita zvekudonhedzerwa kana ari ana adodori .

Muntu weshe akuru neadodori anokurudzirwa maningi kuti adakarire kushamba nyara antu anokurudzirwa kushamba nyara eibva kuzvimbuzi nekushambazve nyara asati arya kudziwirira matenda anokonzerwa nehutsvina.

Vashandi vekubazi rezveutano madhokodheya nana mukoti vanokurudzirwa maningi kuti vapfeke zvivhara muromo, zvivhara nyara nezvivhara miro kunyanya veishanda neantu anenge ane matenda.

Anamai anokurudzirwa kuti atware zvana zvavo zvitotori nezvatikurenyana, veienda nazvo kuzvipatara, kuti zvoojungwa nekudonhedzerwa mutombo nekudziirira matenda anobata ana adodori.

Muntu weshe vakuru nevadoko vanokurudzirwa maningi kuti ajungwe mitombo yekudzivirira matenda ndiyana mukoti nana dhokodheya kuzvipatara yo kuitira asabatwa nematenda anobata muntu weshe.

Vanamai vanokurudzirwa manhingi kuti vaende nevana vadoredore kuzvipatara kundojungwa mitombo yokudzivirira matenda nokudonhedzerwa mukanwa kuti ana asaita matenda eshe eshe.

Abariyo matenda akawanda kwemene mazuwa anyamashi andu anokuridzirwa maningi kuti adakarire maningi kugeze nyara abva kuchimbuzi nekugeza nyara asati arla kudzivirira matenda.

Ashandi ekubazi rezveutano ana mukoti nemadhogodheya ana mbuya hutano nananyamukuta. Anokurudzirwa maningi kupfeka zviro zvinoita kuti vasazotapudzirwa ngezvirwere kana veishanda ngevantu ane matenda anotapururwana.

Matenda mazuwa anyamashi abawanda kwemene ana mukoti nemadhokodheya vanokurudsirwa maningi kuti vahishandise zvivhara muromo zvivhara nyara nezvivhara mwiri weshe kuti vasatapurirwe matenda ngevanenga vechirwara.

Mazuva anyamashi ana mai anokurudzirwa maningi kuti varumbe ne ana kuzvima kirinika ku zvipatara ko jungwa mitombo yeku dzivirira matenda neku donhedzerwa zve kuti ana akure akati ngwindiri.

Vashandi vekubazi rezveutano madhokodheya nana mukoti vanokurudzirwa maningi kuti vapfeke zvivhara muromo nezvivhara miro nezvivhara mwiri weshe kana veishanda nevantu vanenga vaine matenda Anotapurirwana.

Vashandi vekubazi rezveutano vanokurudzirwa kwemene kuti vadakarire kupfeka zvivhara muromo, zvivhara nyara nezvivhara mwiri kana veishanda nematenda ayani ano tapuriranwa kuti asabatwawo ngematenda awo.

Muntu weshe pashi reshe tenderere , ibaari ikodzero yake kuti ange aine utano hwakahlamburika, hurumende inokurudzirwa maningi kuti iake zvipatara nemakirinika mundau dzeshe, miganga yeshe, nyika yeshe tenderere.

Ikodzero yemuntu weshe pashi reshe tenderere kuti ange aneruzivo maererano ngezveutano .Hurumende nevashandi vayo vezveutano vanokurudzirwa kuhamba ndau dzeshe ,miganga yeshe veifundisa antu maererano ngezveutano.

Ikodzero yemuntu weshe kuti ange aine hutano hwakahlamburika. Anamai anokurudzirwa maningi kuti aendese ana avo adoodori koojungwa mitombo yekudzivirira matenda pano neapo kuti zvanazvo zvikure zviri zvigwindiri.

Ikodzero yemuntu weshe kuti ange aine hutano hwaka hlamburika. Antu eshe anokurudzirwa maningi kuti aende kuzvipatara kofundiswa ngema dhokodhera nanamukoti mayererano ngezveutano.

Ikodzero yemuntu weshe akuru neadodori kuti ange aine utano hwakati mhoryo. Hurumende inokurudzirwa maningi kuti, iake zvipatara zvekuti anhu asahamba mimango mikurutu, veitsvaka kurapiwa.

Mvura yakachena mutombo. Hurumende neakuru emiganga anokurudzirwa maningi kuti aake nekunasira zvibhorani zvakawanda mumiganga mwona umwomwo nezvinyuka zvakavharika kuti antu amwe mvura yakachena.

Hurumende inokurudzirwa kakurutu kuti ,inasire zvibhorani mumiganga yeshe-yeshe, nezvinyuka zvakavharika ngekuti antu asazochera mvura mumadhamu nemumanzizi mvura yekumwa.

Ikodzero ye muntu weshe pashi reshe tenderere kuti ange aine hutano hwaka hlamburika hurumende ino kurudzirwa maningi kuti iake zvipatara ne makirinika mundau dzeshe kuti antu asa hamba mi mango mikurutu ko rapiwa.

Ikodzero yemuntu weshe pashi reshe tenderere kuti ange ane utano hwakahlamburika. Hurumende naasharuka emuganga anokurudzirwa maningi kuti aake zvipatara nemakirinika kuti antu asahamba mimango mikurutu.

Ikodzero yemuntu weshe pashi reshe kuti antu amweni nekushandisa mvura yakachena Hurumende inokurudzirwa maningi kuti inasire zvibhorani mundau dzeshe muganga yeshe nezvinyuka zvakavharwa.

Mvura yakachena mutombo. Antu anokurudzirwa kakurutu kuti vamwe mvura yakachena. Hurumende inokurudzirwa kuti iyake zvibhorani zvakawanda nezvinyoka zvinovharika, kuitira kuti antu ashandise mvura yakanaka.

Ikodzero yemuntu weshe kuti ange aine hutano hwakahlamburika, hurumende nemadhodha emigana anokurudzirwa maningi kuti anasire zvipatara nemakirinika kuti antu asahamba mumango mikurutu veienda korapwa nekuvhenekwa.

Ikodzero yemuntu weshe kuti amwe nekushandisa mvura yakachena . Hurumende inokurudzirwa kakurutunkuti inasire zvibhorani zvakawanda mundau dzeshe kuti antu amwe mvura yakabaachena kwemene.

Anamai eshe anokurudzirwa maningi kuti varumbe kuzvipatara nekumakiriniki nekundau dzinodetserwa antu anorwara, kojungisa anawo nekudonhedzeresa mitombo yekudzivirira matenda.

Ikodzero yemuntu weshe kuti ange aine hutano hwakati mhoryo. Hurumende inokurudzirwa maningi kuti iake zvipatara nemakirinka mundau dzeshe miganga yeshe kuti anhu asahamba mimango mikurutu.

Utano hwenxlondo hunofanire kubaa akosheswa kwemene, munhu weshe akuru neadoko anofanira kuvhenekwa kuzvipatara nemadhokodheya nemukoti kuonekwa kuti munxlondomwo zvichakati hwe ere kana kuti zvatoshata.

Utano hwendxondo neutano hwepfungwa hunofanira kubaakosheswa kwemene. Antu eshe anokurudzirwa kuenda koovhenekwa kuzvipatara ndiana madhokotera naana mukoti kuti utano hwendxondo hurambe hwakati twasamu.

Utano hwendxondo hwemuntu weshe hunofanira kuchengetedzwa kwemene Antu anokurudzirwa kuti kana asangana netsekwende atsvake muntu une unyanzvi hwekureketa naye dambudzikoro kuti uchengetedze utano hwendxondo.

Utano hwendxondo hwemuntu weshe hunofanira kubakosheswa kwemene antu eshe anofakurudzirwa maningi kuti aende kuvhenekwa ngemadhokodheya naanamukoti kuzvipatarayo.

Utano hwenondxondo hwemuntu veshe akuru neadodori hunofanira kukosheswa kwemene. Antu vavo anofanira kurumba kuzvipatara kovhenekwa nekutsvaka muntu vekureketa naye kana muntu asangana netsekwende.

Utano hwendxondo unofanira kukosheswa kwemene muntu weshe akuru neadodori anofanira kuenda kuvheneka kuzvipatara nekumakiriniki muntu anokurudzirwa zve kuti anga ane dzimweni atsvage muntu wekureketa naye.

Ndau dzinobetserwa vantu vanorwara muzvipatara nemumakiriniki dzinokurudzirwa maningi kuti dzinge dziri ndau dzinobaari neutsanana hukurutu kuitira kuti pasakonzerwa zvirwere zvinokonzerwa ngeutsvina.

Ndau dzinodetserwe vantu vanorwara, muzvipatara nemumakirinika, dzinokurudzirwa maningi kuti dzinge dzirindau dzebari newutsanana zvikurutu, kuyitira kuti pasakonzerwa matenda anokonzerwa ngetsvina sekhorera.

Ndau dzinobetserwa antu anorwa mumakirinika nemuzvipatara munokurudzirwa maningi kuti dzinge dziri ndau dzakabachena kwemene kuitira kuti pasatanga matenda ayani anokonzerwa ngeutsvina hwekuretu.

Vashandi vekubazi rezveutano madhokodheya nana mukoti vanokurudzirwa maningi kuti vange vari vantu vanodakarira nekuziya mishando yavo yona iyoyo vanokurudzirwa kudetsera vantu ngerudo.

Ndau dzinodetserwa anthu anorwara mumakirinika nekuzvipatara dzinokurudzirwa maningi kuti dzinge dziri ndau dzinoramba dzakachena dzakabaahlamburika kwemene kuti pasatanga matenda aya anokonzerwa neutsvina.

Muntu weshe akuru neadodori anokurudzirwa maningi kuti arumbe kuzvipatara nekundau dzinobetserwa antu anorwara kovhenekwa nekujungwa mitombo yekudzivirira matenda kuitira kuti ramangwana rihlamburike kwemene.

Ndau dzinodetserwa antu anorwara muzvipatara nemumakiriniki dzinokurudzirwa maningi kuti dzinge dzirindau dzine utsanana hunoshamisa kwemene, kuitire kuti pasakonzerwa matenda ayani anokonzerwa neutsvina.

Kundau kunobetserwa antu anorwara mumakirinika nemuzvipatara munokurudzirwa maningi kuti munge muine mibhedha yakahlamburika nemaguza akachena kuti antu anenge eirwara awatire.

Kundau dzinobetserwa antu anorwara nekumakirinika nekuzvipatara kona iyoyo anamai anofanira kudakarira maningi kuendayo veijungisa ana awo nekudonhedzeresa mitombo yekudzivirira matenda akati kuti.

Vafundi vanenga veifunda kuzvikora zvepadera-dera kuti vazoita madhogodheya nana mukoti nevantu vaya vanoshanda muzvitoro zvinotengesa mitombo. Vanokurudzihwa kuti vabagwinyisire kwemene kuzvikora kwavoyo.

Vafundi vekuzvikora zvepadera-dera vanenge veifunda kuti vapuwe zvitupa zvavo zvekuti vazoita madhokodheya naana mukoti, vanokurudzirwa maningi kuti vagwinyisire yaambo veibaatsamwirira pamushando wavowo.

Vafundi vanenge veifunda kuti vazoita mabasa akaita sema nemadhokodheya nanamukoti vanokurudzirwa maningi kugwinyisira nezvifundo zve sainzi kuti ramangwani ravo rinasirike vazobetsera vantu vanenge veirwara.

Antu anenge eyifunda kuti aite madhogodheya naanamukoti vanofundira kuzvikora kwavo vanoba kurudzirwa maningi kuti vagwinyisire yaamho veyishanda nesimba reshe kunasira ramangwani.

Vantu vanodhanda kubazi rezveutano nevanenge veifunda kuti vazoshandireyo anokurudzirwa maningi kuti Kana vaenda kuzvikora kwawoyo vabaashande nekugwinyisira kwemene kuti vabetsere antu anenga eirwara.

Vafundi vekubazi rezveutano vanenge veifunda kuti vaite madhokodheya nana mukoti vanokurudzirwa maningi kuti vabagwinyisire nekutsamwirira kwemene kuti vazorapa antu zvakati moryo.

Vatungamiri vebazi rezveutano pashi reshe vanokurudzirwa maningi kuti vaite gungano mugore rega rega veipangana nekureketerana maererano ngezvematenda anonga einesa kundau dzawodzo.

Atungamiriri vekubazi rezveutano pasi reshe tenderere vanokurudzirwa maningi kut adhibane kuita gungano mikore ega ega veireketa nekupangana maererano nezvematenda anenge eitambudza vanhu mazuva achona.

Vashandi vekubazi rezveutano madhokodheya nana mukoti vanokurudzirwa kwemene kuti vaite gungano ravo mugore rega rega veireketa nekubhiirana maererano nezveutano wakati mworo wevantu.

Vasharuka vekubazi rezveutano anokurudzirwa maningi kuti eeshe pashi reshe tenderere, miganga yeshe vaungane kuba aita makungano veireketa maererano ngezveutano hwakati mborwo hwevanhu mundau dzavodzo.

Vasharuka neakuru ekubazi rezvehutano nyika yeshe pashi reshe tenderere vanokurudzirwa kuungana veireketa nekupangana nekupanana mazano maererano ngezveutano.

Watungamiriri wezvekubazi reutano pashi reshe tenderere wanokurudzirwa maningi kuti gore rega-rega vaungane veireketa nekubhuya maererano ngezvenatebda anenge anesa mumiganga yawoyo.

Kuzvipatara, kumakirinika nekundau dzinobetserwa antu vanorwara kunokurudzirwa maningi kuti kunge kuine motokari dzekutwara antu anorwara kuabvisa mumizi yavo kuzvipatara nekubva kuzvipatara kuendesa kune zvipatara zvikuru.

Muzvipatara nemundau dzinobadetsera antu anorwara kunokurudzirwa maningi kuti kunge kunezvigaro zvekugarira zvekuitira kuti antu anenge auya kodetserwa afane kugara akaemera kubatsirwa ngemadhokoteyawo nana mukoti.

Kuzvipatara kumakirinika nekundau dzinobetserwa antu anorwara dzinokurudzirwa maningi kuti kunge kune mùbhdha yakabahlamburika kwemene nemakumbeza akachena kuitira kuti antu anenge eirwara awatire.

Muzvipatara, mumakirinika nemundau dzinodetserwa antu anorwara, munokurudzirwa maningi kuti munge muine zvigaro zvekuti antu anenge auya kobetserwa neantu anenge akamirira koona ana mukoti agare akamirira kudetserwa.

Zvipatara ma kirinika ne ndau dzino detserwa antu ano rwara dzino kurudzirwa maningi kuti dzinge dziri ndau dzaka chena kuitira kuti pasa tanga matenda aya ano konzerwa ngeutsvina akaita se korera.

Ndau dzinobetserwa antu anorwara muzvipatara nekumakirinika dzinokurudzirwa maningi kuti dzinge dziri ndau dzine utsanana hukurutu kuti pasakonzerwa matenda anokonzerwa ngehutsvina aya.

Muzvipatara mumakiriniki nemundau dzinobetserwa antu anorwara, dzinokurudzirwa maningi kuti dzinge dziri ndau dzibaari neutsanana, kukurutu kuti pasatangwa matenda ayana anokonzerwa ngeutsvina.

Zvitoro mitombo makirinika nemindau dzinodetserwa antu anorwara, dzinokurudzirwa maningi kuti dzishandwe ngeantu anenge aine unyanzvi hukurutu pamushando yavona iyoyo yekurapa

Muzvipatara nemumakirinika nemundau dzinobetserwa antu anorwara zvinokurudzirwa maningi kuti munge muine mibhedha ine maguza akachena kuti antu anorwara awatire akaemera kubetserwa ngemadhokodheya.

Muzvipatara nemundau dzinodetserwa antu anorwara ana mukoti nema dhokodheya ano kurudzirwa maningi kuti vantu vanenge vauya kuzvipatara yo vafundiswe zvema ererano ngezvehutano utano hwaka hlamburika.

Ndau dzinobetserwa antu anorwara, muzvipatara nekumakirinika, dzinokurudzirwa kakurutu kuti dzinge dziri ndau dzine utsanana hunobaashamisa kwemene, kuitira kuti pasakonzerwa matenda.

Ndau yega yega miganga yeshe munokurudzirwa maningi kuti kunge kuine chipatara kuitira kuti ana adoodori neantu akurutu asahamba mimango mikurutu veienda korapwa kuzvipatarayo .

Zvipatara, mumakirinika nemundau dzinobetserwa antu anorwara, zvinokurudzirwa maningi kuti pange paine motikari yekutwara antu anenge eirwara kuaendesa kuzvipatara kubva kumizi kwawo, nekubva pane chipatara chimweni kurumbisa pane chimweni.

Mazuwa anyamashi zviro zvabahlamburika kwemene kuzvipatarayo nekumakiriniki kwane zvimishina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekubetsera madhokodheya nanamukoti pakuvheneka nekurapa antu anorwara.

Kuzvipatara nekumakirika nekundau dzinobetserwa antu anorwara zvinokurudzirwa maningi kuti zviakwe zvakawanda. Ndau yeshe miganga yeshe iite zvipatara. Antu asahambe mimango mikurutu.

Kuzvipatara ,kumakirinika nekundau dzinobetserwa anhu anorwara munhu weshe unokurudzirwe kuti aende kona iyoyo kodonhedzerwa nekujungwa mitombo yekudzivirira matenda anenge einesa.

Ana mai anokurudzirwa maningi kuti ayende ku zvipatara ne zvana zvavo zvidodori ko zvijungisa mitombo yeku dzivirira matenda kuti zvikure zvakati ngwindiri zveidakara zveyi shenya.

Kwane matenda akawandisa kwemene asikaoneki ngemadziso , matenda wona awawo inenge eida kuti muntu arumbe kuchipatara kovhenekwa ngemadhokodhera nana mukoti veishandisa zvimushina zvakanasirwa ngeunyanzvi.

Mazuwa anyamashi kwane matenda akati kuti asikaoneki ngemadziso. Antu anokurudzirwa kuenda kuzvipatara kovhenekwa ndiana mukoti nemadhokodheya veiishandisa zvimushina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu.

Mazuva anyashi kwaane matenda akati kutii asikaoneki ngemadziso emuntu, matenda wona awawo anonge eida kutoita zvekuenda kuzvipatara koovhenekwa ngemadhokodheya nana mukoti veishandisa zvimushina zvakanasirwa ngeunyanzvi

Mazuva anyamashi kwane matenda akati kuti asinga oneki ngema dziso emuntu matenda wona iwawo anenge echida kuti muntu ayende ku chipatara kovhenekwa nge madhokoteya nana mukoti vei shandisa michina zvaka nasirwa ngeu nyanzvi ukurutu.

Vashandi vekubazi rezveutano madhokodheya nana mukoti vanokurudzirwa kakurutu kuti vapfeke zvivhara miro, zvivhara nyara nezvivhara mwiri weshe kuti vasatapurirwana matenda ngevarwere.

Matenda asikaoneki ngemadziso pabanze abaawanda kwemene mazuva anyamashii. Antu vanokurudzirwa maningi kuenda kuzvipatara koovhenekwa naana mukoti nemadhogodheya veishandisa zvimichina zvakanasirwa ngeunyanzvi.

Mazuwa anyamashi kwaane matenda akati kuti, asikaoneki ngemadziso, anenge eida kutoti muntu arumbe kuzvipatara koovhenekwa ndianamukoti nemadhokodheya, veishandisa ,zvimishina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu .

Mazuwa anyamashi kwaanematenda akati kuti asikaoneki ngemadziso. Anenge eida kutoti muntu arumbe kuchipatara kuovhenekwa ndiana mukoti nemadhogodheya veishandisa zvimuchina zvakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu.

Kwaane matenda akabaawanda kwemene asikaoneki ngemadziso, anenge eida kutoti muntu aende kovhenekwa, matenda akaita segomarara repamupamwoyo kana gomarara remupfungwa. Antu anokurudzirwa kovhenekwa kuzvipatara..

Mazuva ano anyamashi kwaane matenda akati kuti, matenda akati wandei semadziso. Vantu vanokurudzirwa kuenda kuzvipatara kunoita zvekuvhenekwa ndiana mukoti nemadhokodheya veishandisa zvimichina zvakanasirwa neunyanzvi ukurutu.

Pane matenda akati kuti asingaoneki ngemadziso. Vantu anokurudzirwa kuti aende kuzvipatara kovhenekwa ngemadhogodheya nana mukoti veishandisa zvimichina, zvakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu.

Mazuva anyamashi kwane matenda akati kuti emadziso anenge achida kuti vantu vaende kuzvibhedhlera kovhenekwa ngemadhokodheya nana mukoti veishandisa zvimuchina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu.

Mazwano mashika ane matenga akabawanda kwemene asikaonekwi ngemaziso anenga aida muntu aende kuchipatara kovhenekewa nemadhokotera kana mugodhi webahashandisa zvimechina zvakanyasewo ndounyanzvi hukurutu

Ana mai ane mimba anokurudzirwa maningi kuti vaende kuzvipatarayo kovhenekwa ngemadhokodheya nana mukoti veishandisa zvimishina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu kuonekwe kuti avana ere matenda asikaonekwi ngemadziso.

Mazuva anyamashi kwane matenda akati kuti matenda asikaoneki ngemadziso. Antu anokurudzirwa kutoenda kunoita zvekuvhenekwa kuzvipatara ndiana mukoti nemadhogodheya veishandisa zvimishini zvakanasirwa ngeunyanzvi.

Mazuva anyamashi kwaa nematenda akabaawanda kwemene, asingaonekwi ngemadzisoo anenge eida kutoti antu aende kuzvipatara kovhenekwaa ndianamukoti nemadhokodheyaa veishandisa zvimishina zvakanasirwaa neunyanzvi ukurutu.

Kwane matenda akati kuti asingaoneki ngemadziso emuntu matendawo antu anokurudzirwa kuti arumbe kuzvipatara kooita zvekuvhenekwa ndiana mukoti eishandisa zvimichina zvakanasirwa ngeunyanzvi.

Mazuwa anyamashi kwaane matenda akati kuti asikaoneki ngemadziso. Matenda ona Aya anonga eida kutoita ekuti muntu aite zvekuenda kuchipatara koovhenekwa ndianamukoti nemadhokodheya , veishandisa zvimishina zvakanasirwa ngeunyanzvi.

Mazuva anyamashi kwane matenda akati kuti asinga oneki nge madzisopi matenda wonawo anenga eida kuti muntu ayende ku chipatara oenda ko vhenekwa ndiana mukoti ne madhokodheya vei shandisa zvi mushina zvine unyanzvi.

Muzvipatara, mumakirinika nemundau dzinobetserwa antu anorwara munokurudzirwa maningi kuti munge muine mbatso yekuvheneka kwe sainzi kunenge kweivhenekwa mitundo, ngazi nemate kuona kuti chakonzera matenda chinyi.

Muzvipatara nemundau dzinobetserwa antu vanorwara munokurudzirwa maningi kuti munge muine mbatso yekuvhenekwa kwesaenzi. Kunenge kweivhenekwa mitundo, ngazi nemate kuoneka kuti chakonzeresa denda chiiyi.

Muzvipatara nemundau dzinobetserwa antu anorwara nemumakirika munokuridzirwa maningi kuti munge muine ndau kana kuti mbatso yekuvheneka kwesayenzi kunenge kweivhenekwa mitundo , ngazi nematenda kuona kuti chakainzera denda chiinyi.

Antu eshe anokurudzirwa maningi kuti vaende kuzvipatara kovhenekwa ngazi kuona kuti avana ere matenda nemikuhlani yakaita seshura matongo kuti anhu akure ane hutano hwakahlamburika.

Muzvipatara nemumakirunika nemundau dzinobetserwa anhu anorwara kunokuridzirwa maningi kut painge pane mbatso yekuvheneka kwe sainzi kona iyoyo ndokunege kweyi vhenekwa makodo kuona kuti godorona iroro raguka nechepari.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo mumakirinika nemuzvipatara munokurudzirwa maningi kuti pange paine mbatso yekuvheneka kwesainzi kunenge kweivhenekwa mitundo, mate nengazi kuona kuti chakonzera matenda chiinyi.

Zvipatara nemundau dzinodetserwa antu anorwara kunokurudzirwa maningi kuti munge muine mbatso yekuvheneka kwe sainzi kunonga kweivhenekwa mitundo, mate, nengazi kuona kuti chakakonzera matenda chiinyi.

Makirinika muzvipatara nemundau dzinobetserwa antu anorwara munokurudzirwa maningi kuti munge muine mhatso ye kuvheneka kwesainzi kunenge kweivhenekwa zviro zvakaita semakodo kuonekwe kuti ragukire pari mitundo nengazi.

Muzvipatara nekumakirinika munobayi kurudzirwa kwemene kuti munge muine mbatso yekuvheneka kwesayinzi mbatso dzoo ndidzona dzinenge dzeyivhenekwa mitundo, manyoka ,mate zvakadaro koo kuona kuti chakonzera denda chii.

Muzvipatara mumakirinika nemundau dzinobetserwa antu anorwara, munokurudzirwa maningi kuti munge muine mbatso yekuvheneka kwesainzi, kunenge kweivhenekwa mitundo, manyoka, marutsi zvakadaroko, kuona kuti chakonzera denda chiini.

Kuzvipatara nekuma kirinika neku ndau dzinobetserwa antu anorwara kuno kurudzirwa maningi kuti kunge kuine mbatso yekuvheneka kwesaenzi kunenge kweivhenekwa mitundo, ngazi nemate zvakadaro koo.

Muzvipatara, mumakirinika nemundau dzinodetserwa antu anorwara, munokurudzirwa maningi kuti munge muine mhatso yekuvheneka kwesainzi, kweivhenekwa mitundo nengazi nemate kuona kuti chakonzera matenda chinyi.

Hutano hwekubara nehutano hwepabonde nehutano hweana adodori hunofana kukosheswa kwemene, ana adodori anofanira kuendeswa kuzvipatara koojungwa mitombo yekudziirira matenda anobata ana adodori.

Hutano hwekubara nehutano gwezvana zvitotori zvichangibve kubarwa nezvati kurei nyana inofanire kubaa chengetedzwa kwemene ana mai anofanire kuende kuzvipatara nekumakirinika kovhenekwa nekujungwe mutombo.

Utano waana mai ane mimba neutano wezvi ana zvitootori nezvati kurei nyana unofanirwa kukosheswa kwemene, ana mai anokurudzirwa kuti kana aine mimba adakarire maningi kuenda kuzvipatara koobetserwa ndiana mukoti nemadhokodheya.

Utano hwekubara neutano hweana adoodoro neati kurei zviyani hunofanira kukosheswa kwemene. Ana adoodori anofanira kuendeswa kuzvipatara koovhenekwa nekujungwa mitombo yekudzivirira matenda.

Utano hwevana adodori neutano hwana mai vane mimba hunofanira kukosheswa kwemene nekuba chengetedzwa kwemene antu voavavo vanofanira kudakarira maningi kutambira kuzvipatara nekumakirinika veivhenekwa nekurapiwa.

Utano hwekubara neutano hwana mai ane mimba hunofanira kukosheswa kwemene ana mai ane mimba nana mai ane zvana zvitotori anokurudzirwa maningi kuti aende kuzvipatara kojungwa nekudonhedzerwa mitombo yekudzivirira matenda.

Mazuwa anyamashi zviro zvabaahlamburuka kwemene, kuzvipatara nekumakirinika kwaane zvisimbi zvakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu zvekudetsera antu anenge achembera neakaremara pakuhamba kuti vahambe zvakahlamburika.

Ndaiti ijee damba igwinyiso mazuwaanyamashi zviro zvabaahlamburika kwemene kuzvipatara kona iyoyo kwaane zvimushina zvakanasirwa neunyanzvi ukukutu zvekudetsera madhokodheya nanamukoti pakurapa neekuvheneka anthu anenge aine mishuna inopanda.

Mazuwa anyamashi zviro zvabahlamburika kwemene kuzvipatarayo nekumakirinika. Kwane zvimushina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekubetsera madhokodheya nana mukoti pakurapa nekuvheneka antu anenge aine mishuna inopanda.

Ndaiti ijee damba igwinyiso, kuzvipatarayo zviro zvabaahlamburika kwemene. Kwaane zvimushina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekubetsera madhokodheya naanamukoti ,kurapa nekuvheneka matenda.

Taiti ijee damba igwinyiso kuti kuzvipatarayo zviro zvabaahlamburika . Mazuva anyamashi kwane zvimichina zvakanasirwa ngehunyanzvi hukurututu zvekubetsera madhokoteya namukoti kurapa nekuvheneka mishuna inopanda.

Zvigero, mapanga netsono zvinoshandiswa ndiana mukoti nemadhokodheya pavanenge veivhiya vantu vane mishuna inopanda ngevantu vaya vanenge veida kubara ngepandani zvinokurudzirwa kuti zvirambe zvakachena.

Ndaiti ijee ndamba igwinyiso zviro zvabaa hlamburika kwemene kuzvipatara nekumakirinikiyo nekundau dzinobetserwa antu anorwara kwaane zvimishina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekubetsera madhokodheya kurapa nekuvheneka.

Taiti ijee damba igwinyiso zvir8 zvabaanaka kwemene kuzvipatarayo nekumakirinika. Kwaane zvimichini zvakagadzirwa ngeunyanzvi hukurutu zvekudetsera madhogodheya naana mukoti kurapa nekuvheneka.

Taiti ijee damba igwinyiso kuzvipatarayo zviro zvabaahlamburika kwemene. Kwaane zvimishina zvakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu, zvekubetsera madhokodheya naana mukoti pakurapa nekuvheneka antu anenge eirwara.

Taiti ijee damba igwinyiso kuzvipatarayo nekumakirinika kwane zvimishina zvakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu. Zvekubetsera madhogodheya nana mukoti pakurapa nekuvheneka antu anenge aine mushuna nematenda.

Taiti ijee damba igwinyiso mazuva anyamashi zviro zvabati mhoryo kwemene. Kuzvipatara, kumakirinika kwane zvimishina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekubetsera madhogodheya nana mukoti pakurapa nekuvheneka.

Mazuwa anyamashi zviro zvabaahlamburuka kwemene muzvipataramwo umo nemumakirinika nemundau dzinodetserwa anorwaa maane zvimushina zvakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu zvekudetsera madhokodheya nanamukoti.

Mazuwa anyamashi zviro zvabahlamburika kwemene kuzvipatarayo kwane zviro nezvisimbi zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekubetsera madhokodheya nanamukoti pakurapa antu anenge aguke makodo.

Ndaiti ijee damba igwinyiso zviro zvabaahlamburika kwemene kuzvipatara mazuwa anyamashi kwaane zvisimbi nezvimishina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekudetsera madhokodheya nana mukoti pakurapa nekuvheneka.

Kuzvipatara nekumakirinika zviro zvabaahlamburika kwemene. Kwaanezvimuchina zvakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu. Hwekubetsera madhogodheya naana mukoti pakurapa nekuvheneka antu anenge aie matenda nemishuna inopanda.

Mazuwa anyamashi zviro zvabaahlamburuka kwemene kuzvipatarayo nekumakirinika nekundau dzinobetserwa antu anorwara. Kwaane zvimishina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekubetsera madhokodheya naanamukoti kurapa nekuvheneka.

Kuzvipatara mazuwa anyamashi zviro zvabaahlamburika kwemene. Kwaane zvimishina zvakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu hwekubetsera madhokodheya naanamukoti pakurapa nekuvheneka antu anematenda.

Tsono mapanaga nezvigero zvinoshandiswa ngemadhokodheya nanamukoti paku kuvhiya andu anenge aine mushuna inopanda zvinokurudzirwa maningi kuti zvigare zvakachena kuti zvisakonzera matenda

Taiti ijee damba igwinyiso kuzvipatara nekumakirinika zviro zvamwainaka kwemene kwave nezvimichina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekubetsera madhokotera nanamukoti zvokurapa matenda.

Zvigero ,tsono nemapanga zvinoshandiswa ngemadhogodheya nana mukoti. Zvinokurudzirwa maningi kuti zvigare zvakabahlamburika kwemene, zvakachena kuti zvisatapudzira matenda akati kuti.

Ndaiiti ijeee damba igwinyiso zviro zvabahlamburika kwemene kuzvipatarayo kumakirinika nekundau dzinodetserwa antu anorwara kwane zvimichina zvakanisirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekubatsira madhokoteya nanamukoti kuvheneka nekurapa.

Mapanga mareza tsono ngezvigero zvinoshandiswa nanamukoti nemadhokodheya pakurapa ngekuvhiya antu anonga arwara zvinokurudzirwa maningi kuti zvichengetedzwe zvakachena yaamho.

Ndaiti Ije damba igwinyiso zviro zvabahlamburuka kwemene muzvipataramo nekumakiriniki nekundau dzinobetserwa antu anorwara kwane zviro zvakanasirwa neunyanzvi ukurutu zvekudetsera madhokodheya nana mukoti kurapa nekuvheneka.

Ndaiti iinje damba igwinyiso kuzvipatarayo nekumakirinika kundau dzinodetserwa antu vanorwara zviro zvabahlamburika kwemena kwane zvimishina yakanasirwa neunyanzvi ukurutu zvinoabetsera madhokodheya nana mukoti pakurapa.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo kuzvipatara nekumakirinika zviroo zvambayihlamburuka zvemene kwaane zvimushina zvakanasirwa nounyanzvi hukurutu zvokubetsera andu iwawo kurapa andu anenge aine matenda.

Taiti ijee damba igwinyiso kuzvipatarayo nekumakirinika nemundau dzinobetserwa antu anorwara zviro zvabahlamburika kwemene kwane zviro zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekubetsera madhokodheya nana mukoti pakurapa.

Mapanga, tsono , mareza nezvigero zvinoshandiswa ndiana mukoti pakuvhiya antu anenga eirwara zvinofanira maningi kuchengetedzwa zvakachena kuitira kuti zvisatapudzira matenda.

Taiti ijee damba igwinyiso kuzvipatarayo zviro zvabahlamburika kwemene kwane zvimushina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekubetsera madhokodheya nana mukoti kurapa nekuvheneka antu anenge eirwara.

Zviro zvabahlamburuka kwemene mazuva anyamashi kwane zviro zvakanasirwa neunyanzvi ukurutu zvinoonekwa kuzvipatarayo zvekudetsera madhokodheya nana mukoti pakurapa nekuvheneka antu.

Ndaiti ijee damba igwinyiso, kuzvipatarayo zviro zvabaahlamburika kwemene. Kwaane zvimichini zvakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu hwekubetsere madhokodheya naana mukoti kurapa nekuvheneka.

Mazuwa anyamashi zviro zvabanaka kwemene kuzvipatarayo nekumakiriniki kwane zvimuchina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekudetsera madhokodheya nanamukoti kurapa nekuvheneka antu anenge eirwara.

Taiti ijee damba igwinyiso. Kuzvipatarayo nekumakirinika zviro zvabahlamburika kwemene. Kwane zviro nezvimushina zvakanasirwa zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekubetsera madhokodheya nana mukoti pakurapa nekuvheneka.

Mazuva anyamashi zviro zvabanaka kwemene kuzvipatarayo kumakiriniki Kwanezviro zvakanasirwa neunyanzvi ukurutu zvekudetsera ana mukoti nemadhokodheya kuvheneka nekuraoa antu anenge eirwara.

Zvigero, mapanga netsono zvinoshandiswa ngemadhogodheya naana mukoti zvinokurudzirwa maningi kuti zvigare zvakachena. Kuitira kuti zvisatapudzira matenda kubva kune antu anenge eirwara kuendesa kune amweni.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo yanyamashi kunoteswa mitombo inorapa mikhuhlani yeshe yeshe isizi kujairikapi neyakaba yajairika zvimweni zviro zvinotengeswayo mafuta ekuponzera pamakanda akakasharara.

Kuzvitoro zvinotengesa mutombo nyanyisa mumadhorobhamo kunotengeswa mutombo yakati kuti inorapa matenda eshe zvawo imweni mutombo inoonekamo mutombo wekurapa andu anenge ane mutiyu wekugaya chikafu yakawandisa mundani.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo mazuwa anyamashi kunotengeswa mitombo yakati kuti imweni yemitombo inotengeswayo mitombo yekupfapfaidzira mukanwa kune antu anonga aine pamukuro pakakasharara kana paine mapundu.

Mitombo yabati tekeshere kweshe-kweshe mazuva anyamashi, kunyanyisa muma dhorobha mwomwo mune zvitoro zvinotengese mitombo. Antu anokurudzirwa kuti kana paine papanda arumbe kuzvi torozvo kotenga mitomboyo.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunotengeswa mitombo inorapa mikuhlani yakati kuti. Mikuhlani isizi kujairikapi nemikuhlani yakabajairika kwemene sekupanda kwemushana.

Mazuva anyamashi kwane mitombo yakati kuti inorapa matenda asizi kujairikapi nematenda akajairika kwemene kunyanya matenda akaita sekuti kupanda kwemundani nekupanda kwesoro.

Kuzvitoro zvinotengeswa mitombo kunotengeswa mitombo inorapa mikuhlani isizi kujairikapi nemikuhlani yakabajairika kwemene sekushoshona kwemwiri nekushoshona nemadziso nekuvhara kwemiro.

Kuzvitoro zvinotengeswa mitombo yanesa mumadhorobha umo munotengeswa mitombo unorapa mikuhlani yakati kuti mikuhlani isizi kujairikapi nemikuhlani yakabajairika kwemene sekupanda kwesoro.

Mazuwa anyamashi zviro zvabaahlamburika kwemene, kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunotengeswa mitombo inorapa matenda eshe hawo matenda asizi kujairika nematenda akabaajairika kwemene.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo yanyamashi kunyanya mumadhorobha mwomwo, kunotengeswa mitombo inorapa mikuhlani yakati kuti. Mikuhlani isizi kubajairikapi nemikuhlani yakabajairika kwemene sekushoshonya kweganda.

Kuzvitoro zvinotengese mutombo munanyamashi kunotengeswe zviro zvakasiyana siyana. Zvimweni zvezviro zvinotengesweyo mafuta ekudzora kuti antu anenge aine akaenda akakashara ganda rinoite senge rekamwana kadodori.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhorobha mwoumwo kunotengeswa mitombo yakati kuti mitombo isizi kujairikapi nemitombo yakabajairika kwemene imweni mitombo inotengeswemwo mitombo yekurapa besha.

Kuzvitoro zvinotengese mitombo kunotengeswa mitombo yakati kuti. Inorapa matenda asizi kujairikapi nematenda akabaajairika kwemene sekurwadza kwemadziso, kushoshonya nezvimapundu mumadziso.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo yanyamashi kunotengeswa mitombo yakati kuti. Imweni yemitombo inotengeswa kona iyoyo mitombo yekurapa madziso nenzee dzinenge dzeibapanda nekushoshonya.

Kuzvitoro zvinotengese mitombo kunotengeswa mitombo inorape mikuhlani yakati kuti imweni yemitombo inotengeswe kona iyoyo inorapa madziso anoshoshona zvimapundu zvinenge zviri mumwiri zveishoshona zvakdaroko.

Kuzuwa anyamashi kwane mitombo yakati kuti Mitombo inorapa matenda asizi kujairikapi nematenda akambajairika kwemene mitombo yona iyoyo inooneka muzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanya mumadhorobha mwo imomo .

Zvitoro zvinotengesa mitombo nyanyisa mumadhorobha mwo umomo kunotengeswa mitombo inorape mukuhlani yakati kuti isizi kujairikapi neyaka jairika kunotengeswa zve mutombo wekugwnyisa mishana yanababa.

Mazuva anyamashi zviro zvabaahlamburika kwemene, mitombo yaafararira. Antu anenge aine panopanda anokurudzirwa maningi kuenda kuzvitoro zvinotengesa mitombo yanyamashi kootenga mitombo yekurapa.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo yanyamashi kunyanyisa mumadhorobhamwo kunotengeswa mitombo inorape mikhuhlane yakati kuti, mikhuhlane isizi kujairika pi nemikhuhlane yakabaajairika kwemene.

Mazuva anyamashi zviro zvabaahlamburika kwemene. Kuzvipatarayo nekuzvitoro zvinotengesa mitombo kwaakuonekwa mitombo yakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu. Yekurapa antu matenda eshe asizi kujairikapi neakabaajairika.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo yanyamashi kunotengeswa mitombo yakasiyana-siyana, inorapa matenda eeshe asizi kujairikapi , nematenda akabaajairika kwemene, sekupanda kwemisoro, nekumona kwemundani.

Mazuva anyamashi kwavane mutombo yakati kuti mitombo inoropa matenda asizi kujairikapi nematenda akaba jairika kwemene mitombo iyo inooneka kuzvipatara neku zvitoro zvinotengesa mitombo .

Mazuwa anyamashi zviro zvabaahlamburika kwemene. Kuzvitoro kunotengesa mitombo nemuzvipatara mwomwo nemumakirinika mwaakutengeswa mitombo inorapa matenda eshe. Asizi kujairikapi nematenda kajairika.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo yanyamashi, kuzvipatara nekumakirinika kunotengeswa mitombo dzakasiyana siyana dzimweni dzemitombo dzinoonekwamo mitombo dzekurapa antu anenge eishwinywa madziso nemiri.

Kuzvitoro kumotengeswa mitombo kumotengeswa mitombo yekati kuti. Kunotengeswa mitombo yekurapa mikhuhlani isizi kujairikapi neyakajairika kunoonekazve mitombo yekurapa chirwere chebesha kuana adoodori

Kuzvitoro zvinotengesa mithombo yanyamashi kunotengeswa mithombo yekurapa mikhuhlani isizi kujairikapi nemikhuhlani yakabaajairika kwemene sekupanda kwemishana, kumona kwemundani kana kurwadza kwemarenje.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo, kuzvipatara nekukiriniki kunotengeswa mitombo inorapa matenda eshe hawo, matenda asizi kujairikapi, nematenda akabaajairika kwemene.

Zvitoro zvinotengesa mitombo yanyamashi kunotengeswa mitombo yakati kuti. Kunotengeswa mitombo yematenda asizi kujairikapi neyakabaajairika kwemene. Kunotengeswazve mvura yakaongororwa kuti vantu vawedzere mvura nengazi mumwiri.

Mazuwa anyamashi kwaane mitombo yakasiyana-siyana ,inorapa matenda asizi kujairikapi ,nematenda akabaajairika kwemene. Antu anokurudzirwa kuti kana aine panopanda arumbe kuzvitorozvo koopuwa mitombo.

Mazuwa anyamashi zviro zvambaahlamburuka kwemene kuzvipatarayo kwaane mitombo yakati kuti, imweni yekuite okudita, imweni yekubaaite yekuzora yekurape matenda akajairika neasizi kujairikapi kwemene.

Kuzvitoro zvinotengeswa mitombo yanyamashi kunotengeswa mitombo yakati kuti. Mitombo yematenda asizi kujairikapi neakajairika. Kunotengeswazve mitombo wekuuraya minyurwi inonga iri mundani mumwiri maantu.

Ndaiti ijee damba igwinyiso, zviro zvabaahlamburika kwemene mazuwa anyamashi. Kwaanemitombo yakagadzirwa ngeunyanzvi hukurutu. Yekurapa matenda asizi kujairikapi nematenda akajairika kwemene.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo, kuzvipatara nekumakirinika kunoonekwa mitombo inorapa mikhuhlani yakati kuti. Imweni mitombo inoonekwayo ngeyekuita ekuponzera panenge peiwawa kana kuti rinenge reishoshonya.

Mazuwa anyamashi kwaane zvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhorobhamwomwo. Kunotengeswa mitombo inorapa matenda akasiyana. Kunotengeswazve mitombo yekurapa antu anenga aine madziso anorwadza, eibuda misodzi, eishoshonya.

Zviro zvabahlamburika kwemene mazuva nyamashi kuzvipatara kuzvitoro zvinotengesa mitombo nekumakiriniki kwakuonekwa mitombo yakanasirwa ngehunyanzvi hukuru ngekubetsera antu

Mazuwa anyamashi kuzvitoro zvinotengesa mitombo kuzvipatara nekumakirinika kwakuonekwa mitombo yakasiyana siyana . Mitombo yekuita kudita neimweni yekutsenga neimweni yekuzora yekurapa matenda.

Mazuwa anyamashi kwaane mitombo yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu yekudetsera anhu anenge aine matenda. Imweni mitomboyi inoonekwa muzvitoro zvinotengesa mitombo, kunyanya mumadhorobha, yakaita semitombo inoshandiswa kurapa madziso anoshoshonya.

Mazuva anyamashi kwane mitombo yakati kuti inorapa matenda eshe eshe matenda asizi kujairikapi ne matenda akabai jairika kwemene seku shoshonya neku rwadza kwe madziso.

Kuzvitoro zvinotengesa mutombo yanyamashi kunotengeswa mutombo yeshe yeshe mitombo inorapa matenda asizi kujairika pe nemitombo inobaa rapa matenda akajairika kwemene sekumona kwemundani.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhorobha mwomwo kunotengeswa mitombo yanyamashi. Mitombo iyona iyoyo inorapa matenda eshe-eshe asizi kujairikapi neakabajairika kwemene.

Zvitoro zvinotengesa mitombo mazuva anyamashi kunotengeswa mitombo yematenda eshe hawo asizi kujairikapi nematenda akabajairika kwemene antu anokurudzirwa kurumbeyo kootenga mitombo kana paine papata.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo yanyamashi kunotengeswa mitombo inorape matenda eshe asizi kujairikapi nematenda akabajairika kwemene sekumona kwemundani nekupanda kwemurenje nemushana.

Ndaiti ijee ndamba igwinyiso zviro zvaba hlamburuka kwemene mazuwa anyamashi kwane mitombo yakangadzirwa ngeunyanzvi ukurutu yekurapa makuhlani asizi kudyairikapi nemukuhlani yakajairika kwemene .

Zvitoro zvinotengesa mitombo kunotengeswe mitombo yakasiyana siyana inorapa mikuhlani yeshe yeshe mikuhlani isizi kujairikapi nemikuhlani yakabajairika kwemene sekumona kwemundani nekupanda kwesoro.

Ku zvitoro zvino tengesa mitombo kuno tengeswa mitombo inorapa mi kuhlani yakati kuti mi kuhlani isizi ku jairikapi ne mi kuhlani yakabai jairika ku jairika kwemene.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo yanyamashi kumadhorobha yoo, kunotengeswa mitombo inorapa matenda eshe eshe matenda asizi kujairika pii sematenda eichoo nematenda akabaa jairika kwemene sekupanda kwemusoro.

Zviro zvabanaka mazuvano zviro zvabahlamburika kwemene. Kuzvitoro zvinotengesa mitombo mumakirinika nekuzvipatara mwakuonekwa mitombo yekurapa matenda ese yekujungwa neyekuita yekudita.

Utano hwendxondo hunofanira kukosheswa ngemuntu weshe. Antu eshe akuru neadoko anokurudzirwa maningi kuti kana asangana netsekwende, muntu atsvake muntu unounyanzvi wokureketa naye kuti dambudziko rekurwara kwendxondo ripere.

Utano nemudakaro zveana adodori zvinofanira kubaakosheswa nekuchengetedzwa kwemene. Ana adodori anokurudzirwa kuti asangochaiwa chaiwa peshe peshe ngevabereki. Zviro zvakadaroko azvikurudzirwi ngehurumende

Hutano nemudakaro zveana adodori zvinofanira kukosheswa nekubachengetedzwa kwemene , anamai anofanira kuenda nezviana zvavo zvidodori kuzvipatara kovhenekwa nekujunga mitombo yekudzivirira matenda.

Utano nemidakaro zveana adodori zvinofanire kubaakosheswa kwemene ana adodori anofanira kunasirirwa ndau dzawo dzekutambira dzinenge dziine zvekutambisa zvakahlamburika kwemene semidzuwe mitserendende zvakadarokwo.

Utano nemudakaro zveana adoodori zvinofanira kubaakosheswa kwemene Ana adoodori anofana kutamba mitambo yakaita semabhora, kutomuka, kurumba nekujaha kuitira kuti agwinye mishuna nemakodo.

Utano nemudakaro zveana adoodoori zvinobaafanire kukosheswa kwemene. Ana adoodori anofanira kuendeswa kuzvipatara koojungwe mitombo nekupiwa mitombo yekudzivirira matenda akati kuti.

Utano nemudakaro zveana atori tori zvinobafanira kukosheswa kwemene. Ana adodori anofanira kunasirirwa ndau dzawo mimiganga dzekutambira dzine dzine zvekutambisa zvakaita semudzuwerere nemitserendende.

Hutano hunofanura kukosheswa kwemene ana adodori anofanira kunasirea ndau dzawo dzekutambira dzine zvekutambusa zvakaita semijuwe semutserendend zvakadaroko.

Utano hweana adodori nehwaana ati kurei nyana hunofanira kukosheswa nekuchengetedzwa kwemene anhuwawo anofanira kugadzirirwa ndau dzawo dzekutambira dzine zvekutambisa zvakahlamburika kwemene.

Utano nemudakaro zveana atotori achangobva kubarwa neati kurei nyana zvinofanira kubatisiswa nekukosheswa kwemene . Ana mai anofanira kuenda kuzvipatara nekumakirinika kodonhodzeresa ana nekujungisa .

Utano nemudakaro zveana atotori zvinofanira kubaakosheswa kwemene. Anamai naanababa anokurudzirwe kuti atengere zvana zvavo magwada ekupfeka, kuti ana asahamba peshe-peshe, ere netsoka kuitira kuti asabatwa ngematenda.

Utano nemudakaro zveana adoddori zvinofanira kukosheswa kwemene anawo anofanira kurumbiswa kuzvipatara nekumakirinika kojungwa nekudonhedzerwa mitombo yekudzivirira matenda anobata ana adodori kunyanya.

Hutano nemudakaro zveana adodori zvinofanira kukosheswa kwemene. Anaamai kana anababa anokurudzirwa maningi kuti atware zvana zvavo zvitotori. Veienda nazvo kuzvipatara kovhenekwa nekojungwa mitombo yekudzirira matenda.

Utano neudakaro weana adodori zvinofanira kukosheswa kwemene, ana mai anofanira kuenda kuzvipatara nekuma kirinika kooti ana adodoriwo ajungwe mitombo ekudzivirira matenda anonyanya kubata ana avo.

Utano nemudakaro zveana adoodori zvinofanira kubaakosheswa kwemene ana adoodori vanofanira kunasisirirwa ndau dzawo dzekutambira dzinenge dziine zviro zvekutambisa zvakahlamburika kwemene semudzuwe nemutserendende.

Hutano nemudakaro hwevana vadodori zvinofanira Kukosheswa kwemene madhokodheya nana mukoti vanokurudzirwa maningi kuti ana mai auyr nezvana zvawo zvidodori korapwa nekuvheneka kuzvibhedhlerayo.

Hurumende inokurudzirwa maningi kuti inasire zvikora zvaanamukoti nemadhogodheya zvakatikuti, kuti muzvipatara muwande anamukoti nemadhogodheya, antu abetsereke zvakahlamburika.

Hurumende inokurudzirwa maningi kuti iwedzere zvikora zvaanamukoti nemadhokodheya kuti uwandu hwaana mukoti ngemadhokodheya hubaawande kwemene muzvipataramwo nemumakiriniki.

Vashandi vekubazi rezveutano madhokodheyaa nana mukoti vanokurudzirwaa maningi kuti vapfekee, zvivharanyara, zvivhara hope nezvivhara mwiri weshee kana veishanda ngevantu vanenga vaine matenda anotapurirwana.

Vashandi vekubazi rezveutano, madhokodheya, anamukoti naanambuya utano, vanobaakurudzirwa kakurutu ,kuti vange vari vantu vanounyanzvi hukurutu pamishando yavoyo nekubetsera vantu ngerudo.

Vashandi vekubazi rezveutano vanokurudzirwa maningi kuti vadakarire kwemene kupfeka zvavharamuromo, zvivharamiro nezvivharamwiri weshe kunyanya veishanda nevantu vaya vanenge vaine matenda anotapurirwana.

Vantu vanoshande muzvitoro zvekutengesa mitombo, vanokurudzirwa maningi ,kuti vange vari vantu vane ruzivo rwukurutu, maererano nemitomboyo ,kuitira kuti vasatengesera antu mitombo isiriyopi.

Hurumende inokurudzirwa maningi kuti iwedzere zvikora zvaana mukoti nemadhokodheya nekuti huwandu hwana mukoti nemadhokodheya hunofanira kunga hwakabaatapudzwa kwemene kuti anhu abetsereke.

Vashandi vekubazi rezveutano madhokodheya nanamukoti ana nyamukuta zveshe nana mbuya utano vanokurudzirwa maningi kuti vange vari vantu vanoda maningi kushanda mushando wavo ngekudetsera vantu ngerudo.

Vashandi vekubazi rezveutano anamukoti nemadhokodheya vanokurudzirwa maningi kuti vange vari vantu vaneunyanzvi ukurutu mayererano ngemushando wavoyo wekurapa nekudetsera antu anorwara.

Vashandi vekubazi rezveutano madhokodheya nana mukoti vanokurudzirwa maningi kuti vange vari vantu vane unyanzvi ukurutu maererano nezveutano hwawo nezveutano zve hweantu kuti vadetsere antu zvakanaka.

Vashandi vekubazi rezveutano vanokurudzirwa maningi kuti vapfeke zvivhara muromo nemiro nezvivhara nyara kana veishanda neantu anenge aine matenda kunyanyisa matenda ayani anotapurirwana.

Vashandi vekubazi rezveutano vatengesi vemuzvitoro zvinotengese mitombo ana mukoti nemadhogodheya. Vanokurudzirwa maningi kuti vange vari vantu vanoziya mishando yavoyo ngeunyanzvi hukurutu.

Vashandi vekubazi rezveutano, vanokurudzirwa maningi kuti vange vari vantu vanoziya mishando yawo, vari vanhu vanobaa shanda ngesimba veigwinyisira maningi, paku betsera antu anenge auya eirwara ane mwiri inopanda.

Vashandi vekubazi rezvehutano kunyanyisa ana mukoti nemadhokodheya anokurudzirwa maningi kuti vange vari vantu vanoziva mishando yavoyo vange vane hunyanzvi ukurutu pakubetsera antu kuti antu adetserwe eipora.

Vashandi veku bazi rezve utano ma dhokoteya nana mukoti vano kurudzirwa maningi kuti vapfeke zvivhara muromo zvivhara nyara nezvi vhara mwiri weshe kana veyi shanda nge andu anenge aine matenda ano tapurirwana.

Vashandi vekubazi rezveutano, madhokodheya nana mukoti, nevantu vanoshande muzvitoro zvinotengesa mitombo vanokurudzirwa maningi kuti vange vari vantu vane unyanzvi hukurutu pamishando yavoyo .

Vashandi vekubazi rezveutano madhokodheya naana mukoti vanokurudzirwa maningi kuti vange vari vantu vanoziya mishando yavoyo vari vantu vanobaashanda ngeunyanzvi hwukurutu pakurapa antu anenga aine matenda eirwara.

Vashandi vekubazi rezveutano madhokodheya naanamukoti, vanokurudzirwe kakurutu kuti vange vari vantu, vanodakarira nekuziya mishando yavo kwemene, kuitira kuti vabetsere antu zvakahlamburika.

Kuzvitoro zvinotengese mitombo kunyanyisa mumadhorobhamwo. mumadhorobha mwomwo kunotengeswe mitombo yakati kuti mitombo yekurape matenda eshe asizi kujairika pee nematenda akabajairika kwemene sekumona kwemundani.

Kuzvitoro zvinotengeswa mitombo kunyanya kumadhorobha imwomo kunotengeswa mitombo inorapa matenda akati kuti matenda matenda asizi kujairika pii nematenda akabayi jairika kwemeneee.

Mumadhorobha mwomwo munoonekwa zvitoro zvinotengesa mitombo, mwona umwomwo munotengeswe mitombo inorapa mikohlani yakati kuti mikohlani isizi kujairikapi nemikohlani akajairika kwemene.

Vantu vanoshanda muzvitoro zvinotengeswa mitombo yakasiyana siyana vanokurudzirwa maningi kuti vantu voivavi vange vari vantu vane unyanzvi ukurutu maererano nemitombo yanonga eitengesayo.

Kuzvitoro zvinotengese mitombo kunyanyisa mumadhorobhamwo, kunotengeswa mitombo yakati kuti mitombo yekurapa matenda asizikujairikapi nematenda akajairika kwemene.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa kumadhorobhayo iyoyo kunotengeswa mitombo inorapa mikuhlani yakati kuti. Mikuhlani isizi kujairikapi nemikuhlani yakabaajairika sekupanda kwemusoro kana kwemushana.

Kuzvitoro zvinotengeswa mitombo kunyanyisa mumadhorobha kunotengeswa mitombo inorapa mikuhlani yakati kuti mukuhlani isizi kujairikapi nemikuhlani yakabajairika kwemene kumona nekupanda kwendani.

Ku ndau ne zvitoro zvino tengeswa mitombo yakati kuti mitombo yekuita yeku dita ne yekuita yeku dzora yeku rapa matenda asizi ku jairikapi ne matenda aka jairika kwemene.

Muzvitoro zvinotengese mitombo, kunotengeswa mitombo yakati kuti, mitombo inorapa matenda eshe hawo, matenda asizi kujairikapi, nematenda akabaajairika kwemene, sekupanda nekumona kwemundani.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo zviro zvabahlamburika Kwenene. Antu anokurudzirwa kuti kana einge aine papanda arumbe kuzvitorozvo kotenga mitombo kuti matenda adzivirirwe.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhorobhamwomwo zvinobakurudzirwa maningi kuti zvinge zvichashandiva ngeantu anenge aine unyanzvi hukurutu pamishando yavo yekutengesa mitombo. Kuti asatengesera antu mitombo isiriyo.

Zvitoro zvinotengese mitombo yanyamashi mumadhorobhamwo kunyanya kunotengeswe mitombo inorapa matenda akati kuti matenda asizi kujairikapi nematenda akabajairika kwemene sekupanda kwemusoro.

Vashandi vekubazi rezveutano, madhokodheya nana mukoti vanokurudzirwa maningi kuti vahambe ndau dzeshe, miganga yeshe, nyika yeshe tenderere veifundisa vantu maererano ngezveutano, utano hwakahlamburika.

Vashandi vekubazi rezve utano madhokodheya nanamukoti vanoba vakurudzirwa kakurutu kuti vahambe miganga yeshe, ndau dzeshe veifundisa antu maererano ngezve utano wakati mhoryo.

Vafundi vafundisi nevashandi vekubazi rezveutano madhokodhera naanamukoti vanokurudzirwa maningi kuti vahamba ndau dzeshe miganga yeshe veifundisa antu maerano nezveutano utano wakati mboryo.

Vashandi nevafundi vekubazi rezveutano vanokurudzirwa maningi kuti vahambe ndau dzeshe nemigaga yeshe veifundisa anhu maererano nezveutano hwakati mhoryo.

Vashandi vekubazi rezveutano madhokodheya naanamukoti, anambuya utano ,naananyamukuta, vanokurudzirwa maningi kuti vahambe ndau dzeshe miganga yeshe, veifundisa antu maererano nezveutano hwakahlamburika.

Vafundi vafundisi nevashandi vekubasi rezveutano vanokurudzirwa maningi kuti vahambe ndau dzeshe miganda yeshe nyika yeshe tenderere. Veifundisa antu maererano nezveutano hwakahlamburika.

Vashandi vekubazi rezveutano, madhokodheya nana mukoti ana mbuya utano nana nyamukuta vanokurudzirwa maningi kuti vahambe ndau dzeshe, miganga yeshe veifundisa antu maererano nezveutano hwakahlamburika kwemene.

Vafundi, vafundisi nevashandi vekubazi rezveutano vanokurudzirwa maningi kuti vahambe dzeshe minganga yeshe veifundisa antu mairirano ngezveutano hwakahlamburuka kwemene.

Wafundi, wafundisi vevashandi vekubazi rezveutano, vanokurudzirwa maningi kuti vahambe Ndau dzeshe, miganga yeshe veyi fundisa anthu maererano ngezveutano hwakahlamburika kuti anthu asa batwa nematenda.

Vafundi, vafundisi nevashandi vekubazi rezveutano vanokurudzirwa maningi kuti vahambe ndau dzeshe, miganga yeshe veifundisa antu maererano ngezveutano, utano hwakabahlamburika.

Vafundi nevafundisi nevashandi vekubazi rezvehutano vanokurudzirwa maningi kuti vahambe Monday dzeshe miganga yese veifundisa vantu Maererano nezvehutano wakahlamburika kuti antu ararame ndaramo ukurutu.

Utano hwekubara neutano hwepa bonde hwemuntu weshe hunofanirwa kukosheswa kwemene antu akadzi adodori neaasikana anokurudzirwa maningi kuti vashandise zvidhende zvakanasirwa ngeunyanzvi vari pamazuwa avo ekuteera.

Hutano hwepabonde, nehutano hwekubara hwemuntu weshe unifanira kukosheswa kwemene. Anamai ne antu akuru vabereki anokurudzirwa maningi kuti afundise ana hutano hwepabonde nehwekubara achiri adoko eyikura.

Hutano wekubara wemuntu weshe unofanira kukosheswa kwemene. Muntu weshe, akuru ne adoko, vakadzi ne arume, vanokurudzirwa kuenda kuzvipatara kovhenekwa ngazi kuona kuti havana here mikhuhlane yakaita seshuramatongo.

Utano hwekubara neutano hwepabonde hwemuntu weshe hwunofanirwa kukosheswa nekubaa chengetedzwa kwemene antu eshe anokurudzirwa kuenda kuzvipatara kovhenekwa ngemadhokodheya nanamukoti kuona kuti hwutano hwuchakahlamburika ere.

Utano hwekubara neutano hwepabonde hwemuntu weshe hunofanira kukosheswa kwemene anamai nanababa anokurudzirwe maningi kuti ashandise bepa rebutiro nemutombo yekudzivirira kubara kweana akawanda maningi.

Utano hwekubara neutano hwepabonde hwemuntu weshe hunofanire kuchengetedzwa kwemene. Ndombi naanamai echidoko , anokurudzirwa maningi ,kuti ashandise zvidhende zvakagadzirwa ngeunyazvi ukurutu, kana vari pamazuwa avo ekuteera.

Hutano hwekubara nehutano hwepabonde hwemuntu weshe hunofanire kukosheswa nekuchengetedzwa kwemene. Vantu vanokurudzirwa kuenda kuzvipatara, kovhenekwa ngazi kuonekwa kuti avana here matenda akaita seshuramatongo.

Hutano yekubara nehutano hwepabonde hwemuntu weshe hunofanira kukosheswa kwemene antu anofanira kuenda kuzvipatara nekumakirinika kovhenekwa ngazi kana inge eida kuita bonde risina kuputirwa.

Utano wekubara neutano wepabonde wemuntu weshe unofanira kukosheswa kwemene ana mai anokurudzirwa maningi kuti atenge mitomboyavo yekudzivirira kubara kana vasingadi kubara inotengeswa yoo kuzvitoro zvinotengesa mitombo.

Hutano hwekubara nehutano hwepabonde hunofanira kukosheswa kwemene antu anofanira maningi kuenda kuzvipatara kovhenekwa ngazi kana veida kuita bonde bonde risina kuputirwa.

Utano hwekubara neutano hwepabonde hwemuntu weshe hunofanira kukosheswa kwemene ntombi neakadzi anokurudzirwa maningi kuti ashandise zvidhende zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu kana ari pamazuwa ekuteera.

Hutano hwekubara nehutano hwepabonde hwemuntu veshe hunofanira kukosheswa kwemene. Antu anokurudzirwa kuenda kuzvipatara nekumakirinika kovhenekwa ngazi kana veida kuita bonde, bonde risina kubutirwa.

Utano hwekubara nehutano hwepabonde wemuntu weshe hunofanira nekosheswa nekubaa chengetedzwa kwemene antu anokurudzirwa kuenda kuzvipatara nemumakirunika kuvhenkwa ngazi kuti havana here matenda akati seshura matongo.

Vatambi vemitambo yakaita semabhora, kurumba ,kujaha zveshe nekutomuka. Vanokurudzirwa maningi kuti kana veinge vakuvara vaende kuzvipatara zvavo kovhenekwa ngemadhogodheya awo nana mukoti.

Vatambi vemitambo yakaite sekurumba, kutomuka, kujaha nemabhora enyara neemarenje, vanokurudzirwa maningi kuti vadakarire kuti vaende koovhenekwa ngemadhogodheya nanamukoti kuti varambe vane utano.

Vatambi vemitambo yakaita semabhora, kurumba, kutomuka zveshe zvakadaroko vanokurudzirwa maningi kuenda kuzvipatara kana veinge vakuvara kuovhenekwa ndiana madhogodhera naana mukoti.

Vantu vanotamba mitambo yakaita semabhora, kurumba, kujaha nekutomuka vanokurudzirwa maningi kuti vadakarire kuenda kumbatso dzavo dzekumutambo veitwasanura mwiri veigwinyisa makodo nemishuna.

Vatambi ve mitambo yakaita seku rumba kutomuka ku jaha ne mabhora enyara eshe nema bhora e marenje vano kurudzirwa maningi kuti vadakarire kumwa mvura mvura yakachena yakawanda.

Vatambi vemitambo yakasiyana siyana yakaita semabhora enyara neemarenje , kutomuka nekurumba vanokurudzirwa maningi kuti vadakarire kumwa mvura yakawanda nekuti mvura yakawanda mutombo .

Antu vanotamba mitambo yakaita semabhora kurumba kutomuka nekujaha vanokurudzirwa maningi kuti vakoshesewo utano hwawo kakurutu pavanofanira kuenda kovhenekwawo ndiana madhokodheya wona awawo nanamukoti.

Vatambi vemitambo yakaite sekutomuka, kujaha nemabhora eshe enyara nemarenje vanokurudzirwa maningi kuti vaone madhokodeya avo nanamukoti vabetsereke maererano nezve utano hwavo.

Vatambi vemitambo yeshe zvayo yakaita semitambo yemabhora enyara , neemarenje kujaha , kutomuka vanokurudzirwa maningi kuti vaende kovhenekwa nemadhokodheya nanamukoti kana veinge vakuwara.

Vatambi vemitambo yeshe-yeshe yakaita semabhora enyara neemarenje, kutomuka nekujaha. Vanokurudzirwa maningi kuti vadakarire kwemene kuende kovhenekwa ngemadhogodhleya avo kana veinga vakuvara.

Vatambi vemitambo yakaita sekurumba, kutomuka, kujaha nemabhora emurenje nemunyara vanokurudzirwa maningi kuti vapfeke hembe dzavo dzemitambo kuti vasakuwara kuwara peshe peshe.

Vatambi ve mitambo yakaita se mabhora kurumba kujaha neku tomuka vano kurudzirwa maningi kuti vadakarire ku twasanura nhii dzavo ne makodo kuti varambe vaka gwinya.

Vatambi vemitambo yakaita sekutomuka, kujaha nemabhora enyara neemarenje, vanokurudzirwa maningi kuti vamwe mvura yakawanda, kuitira kuti varambe vaine utano hwakati mhoryo.

Vandu vanotamba mitambo yakaita semabhora kurumba kujaha nekutomuka vanokurudzirwa maningi kuti pano neapo vaende kovhenekwa ngemadhokodheya nanamukoti kuti hutano hurambe hwakati gwindiri.

Vatambi vemitambo yakaita semabhora, kujaha, kurumba nekutomuka vanokurudzira maningi kuti vagwinyisire kumwa mvura yakawanda nekutwasanura mwiri dzavo kugwinyisa tsinga nemakodo.

Ndaiti ijee damba igwinyiso zviro zvabaati mhoryo pano nekuzvipatarayo kwaane zvimushina nezviro zvakanatsirwa ngounyanzvi ukurutu zvokudetsera madhokodheya nanamukoti pakurapa nekuvheneka matenda.

Ndaiti ijee damba igwinyiso muzvipatara mwomwo zviro zvambaati moryo kwemene kwaane zvimushina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukukutu zvekudetsera madhokodheya nana mukoti pakurapa nekuvheneka.

Taiti ijee yamba igwinyiso , zviro zvabahlamburika kwemene kuzvipatara yoo nekumakirinika. Kwane zvimushina nezvimakombuyuta zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekubetsera ana mukoti nemadhokodheya kurapa.

Mazuwa anyamashi zviro zvabati moryo kwemene kuzvipatara kwane zvimushina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu nemakombiyuta zvekubetsera madhokodheya nana mukoti kurapa nekuvheneka matenda.

Mazuva anyamashi zviro zvabaahlamburika kwemene kuzvipatarayo nekumakiriniki. Kwaane zvimishina zvakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu zvekudetsera madhogodheya nanamukoti pakurapa nekuvheneka matenda.

Mazuva anyamashi zviro zvabaahlamburika kwemene kuzvipatarayo. Kwaane zvimushina zvakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu nemakombiyuta zvekudetsera madhokodheya naana mukoti pakura nekuvheneka antu anenge aine mishuna inopanda.

Ndaiti ijee, damba igwinyiso, kuzvipatarayo zviro zvabaahlamburika kwemene. Kwaane zviro zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu, zvokubetsera madhokodheya naanamukoti kuvheneka nekurapa anthu anenga aine mishuna inopanda.

Mazuwa anyamashi zviro zvabahlamburika kwemene kuzvipatarayo. Kwane zvimishina zvakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu hwokudetsera madhokodheya naanamukoti pakurapa nekuvheneka antu anenge ane mishuna inopanda.

Ndaiti ijee, damba igwinyiso, kuzvipatara nekumakirinika, nekundau dzinobetserwa anhu anorwara, kwaane zviro zvakanasirwa ngounyanzvi ukurutu, zvekubetsera madhokodheya, naanamukoti, pakurapa antu anenge eirwara.

Taiti ijee damba igwinyiso zviro zvabaa hlamburika kwemene kuzvipatarayo, nekumakirinika nekundau dzinobetserwa andu anorwara k, wane zvimushina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekubetsera madhokodheya nana mukokhoti kurapa.

Taiti ijee damba igwinyiso mazuva anyamashi kuzvipatara nekumakirinika madhogodheya akubanakirwa nebasa maningi kwane zviro zvimushina zvakanasirwa nehunyanzvi hwakumabesera pamishando.

Taiti ijee damba igwinyiso zviro zvabaahamburika kwemene kuzvipatarayo nekumakirinika, kwaane zvimishina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekudetsera madhogodheya nana mukoti pakurapa nekuvheneka vantu vanenge veirwara.

Vasharukwa vekudhaya vaishandisa mitombo yaibva kumbuti mashango nezvirimwa pambuti apapo vaitora mashizha ombutiwo votswanya-tswanya vodhibanisa nemvura vodita kurapa matenda akati kuti.

Asharukwa ekudhaya aishandisa mitombo yaibva kumbuti pambutipo pona ipapo vaitora midzi mashizha makwandi nemuchero kurapa mikuhlani isizi kujairikapi Nemukuhlani wakajairika.

Asharuka ekudhaya ayi shandisa mitombo inobva ku mbuti zvirimwa ne mashonga pa mbuti po apo vai nyanya maningi kutora mwakati embuti mudzi dze mbuti ne mashizha vei tswanya tswanya veidhibanisa ne mvura vodita.

Asharuka ekudhaya aishandisa mitombo yaibva kumbuti maruwa nemashango pazvirozvo vainyanya maningi kutora mazhizha embutiyo vochwanya chwanya vodhibanisa nemvura vodita kurapa matenda.

Asharuka ekudhaya aishandisa mitombo yaibva kumbuti kuzvirimwa nekuma shango pazviro zvo izvozvo vainyanya maningi kutora mashizha ezvirozvo vochwanya vodhibanisa nemvura vodita.

Asharukwa ekudhaya aishandisa mitombo yaibva kumbuti kunyanya, pambutipo vaishandise mashizha, midzi, makwati nezvimuchero zvemutiyo kurapa mukuhlani isizi kujairikapi neyakajairika.

Asharukwa ekudhaya aishandisa mitombo yaibva kumbiti zvirimwa maruwa ngemashango pazvirozvo vainyanyotora midzi mashizha achona makwati embutidzo kunatsira nekurapa matenda .

Asharuka ekudhaya aishandisa mitombo yaibva kumbuti kunyanya maningi. Pambuti pona apapo vaibatora mashizha, makwati emutidzo, midzi netumuchero kurapa matenda asizi kujairikapi neakajairika.

Asharukwa ekudhaya aishandisa mitombo yaibva kumbuti, mashango nezvirimwa. Zvirozvo zvichirikushandahe nanyamashi, antu anokurudzirwa kuziya mitomboyo kuti adetsereke asati arumba kuenda kuzvitoro zvinotengese mitombo.

Asharuka ekudhaya aishandisa mitombo yaibva kumbiti , zvirimwa , mashango zvakadaroko kurapa matenda asizi kujairikapi ngematenda akabajairika kwemene sekupanda kwemundani.

Vasharukwa vekudhaya vaishandisa mitombo yaibva kumashango, zvirimwa mumbuti .Pazvirozvo izvozvo vainyanya kutore midzi ,makwande ,mashizha nezvimichero zvakona kurapa matenda akasiyana siyana.

Gava kava kambuti kanoonekwa mushangomwo nepamizi kamuti Kona aka kanorapa mikuhlani yakati kuti mukuhlani isizi kujairikapi nemikuhlani yakabajairika kwemene.

Asharuka ekudhaya aishandisa mutombo yaibva kumbuti pambuti pona ipapo vaitora mashizha makwati nemikwati nezvimichero zvembitiyo kurapa matenda asizi kujairika pe neakajairika.

Gavakava kambuti kanooneka mushango nepamizi. Kambutiko aka kanorapa matenda eshe-eshe, asizi kujairikapi neakabajairika kwemene. Kambuti aka kanorapazve antu aya anenge aine makanda ane mapundu akakasharara.

Asharuka ekudhaya aishandisa mitombo yaibva kumbuti pambuti pona apapo vaitora pashizha embuti, makwati embuti, mudzi dzembuti zvakadaroko. Kurapa matenda asizi kujairikapi neakajairika.

Gavakava kambuti kanorapa madenda akati kuti. Kambuti aka kanoonekwa mushango nepamuzi. Kanorapa matenda akaita semukhuhlane wemundani nekunasire ganda kune antu aya anenge ane makanda akakwasharara.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo yanyamashi kunotengeswawozve mitombo yaishandiswa kuchinyakare mitomboyo inonge yeirapa matenda eshe matenda asizi kujairikapi nematenda akajairika kwemene.

Mazuva akudhaya asharukwa ekudhaya aishandisa mitombo yaibva kumbuti. Pambuti yonaiyi vaishandisa makwati, midzi nemashizha kurapa matenda asizi kujairikapi neakajairika.

Gawakawa kambuti kanoonekwa mumizi nemushango kambuti kona akaka kanorapa mikhuhlani yakati kuti imweni yemukhuhlani yekanorapa mukuhlani yemundani nekunasira ganda Rinenge rakadharara reishoshona.

Gava kava kamuti kunoonekwa pamuzi nemushango kambuti Kona aka kanorapa mikuhlani yakati kuti kanorapa mikuhlani isizi kujairikapi nemikuhlani yakajairika kwemene sekumona nekupanda kwemundani.

Asharuka yekudhaya aishandisa maningi mutombo yaibva kumuti mashango nezvirimwa pazviro izvozvo vaitora mashango midzi kurapa katenda

Asharukwa ekudhaya aishandisa mitombo yaibva kumuti, mashango nezvirimwa pazvirozvo izvozvo kunyanya kumbuti vaitora mbutsi magwati mapazi mashizha nemichero yembutiyo

Asharuka ekudhaya, ana mbuya naana sekuru vaishandisa maningi mitombo yaibva kumumbuti, pambuti pona apapo vaitora midzi mumakwati ,mashizha nemichero yembitiyo kurapa mikhuhlani yakati kuti.

Asharuka ekudhaya, aishandisa mitombo yaibva kumbuti, kuzvirimwa nekumashango. Vaitora mashizha ezvirozvo, votswanya tswanya vodhibanisa nemvura vodita vomwa kurapa matenda.

Asharuka ekudhaya aishandisa mitombo yaibva kumbuti yeibvazve kumakwati embutiyo, mashizha nemichero zvembutiyo. Mitomboyo ichiri kushandazve nanyamashi, antu anokurudzirwa kuishandisa.

Asharuka ekudhaya aishandisa maningi mitombo yaibva kumbuti, mashango nezvirimwa. Pambuti pona apapo vainyanya maningi kutora mashizha, makwati, midzi nemichero yembitiyo kurapa matenda.

Chipukununu chembuti chinoonekwa mumizi nemushango chimbuti chinorapa matenda akati kuti asizi kujairikapi neakajairika chinoita zvekuti pamuzi zvijairike.

Vasharukwa vekudhaya vaishandisa maningi mashizha embuti mashizha emashango nemashizha ezvirimwa kurapa mukuhlani yakati kuti zbirozvo voitora vochwanya chwanya vosanganisa nemvura vodita.

Asharuka ekudhaya aishandisa mitombo yaibva kumbuti, pambuti pona -apapo vaitora mashizha makwati nemudzi kurapa matenda akajairika nematenda akajairika kwemene.

Asharuka ekudhaya aishandisa mitombo yaibva kumbuti, kuzvirimwa nekumaruva. Mitomboyo yaitorapa matenda eshe-eshe asizi kujairikapi nematenda akabajairika kwemene.

Asharukwa ekudhaya aishandisa mitombo yaibva kumbiti, mashango nezvirimwa kurapa matenda. Pambuti pona apapo vaishandisa midzi, makwati, mashizha nezvimichero kurapa matenda eshe-eshe.

Asharuka ekudhaya aishandisa mitombo yaibva kumbuti, zvirimwa mashizha zvakadaroko pakurapa matenda eshe eshe, matenda asizi kujairikapi nematenda akabaa jairika kwemene sekupanda kwemusoro.

Asharukwa ekudhaya aishandisa mitombo yaibva kumbuti kunyanya maningi. Pambuti pona apapo vaitora makwati, midzi, mashizha nezvimuchero kurapa matenda asizi kujairikapi neakajairika.

Asharukwa ekudhaya ana mbuya ana sekuru nemadzitateguru edu vaishandisa mitombo yaibva kumbuti. Pambuti pona apapo vaitora makwati, midzi, mashizha nemichero kurapa madenda.

Asharukwa akudhaya aishandisa mitombo yaibva kumbuti, pambuti ponaapapo vaitora mashizha, makwati, midzi nezvimapazi kurapa matenda asizi kujairikapi neakaba jairika kwemene.

Asharuka ekudhaya ayishandisa mitombo yaibva kumbuti, pambuti pona apapo, vayitora makwati, midzi, mashizha zvakadaroko, kurapa matenda asizi kujayirikapi neakajayirika.

Asharuka ekudhaya aishandisa mitombo yaibva ku mbuti pa mbuti pona apapo vaitora midzi makwati mashizha ne michero ye mbiti yo mbuti waishandiswa mbuti ye muremoni vaitota kuhani ye besha.

Asharuka ekudhaya aishandisa mitombo yaibve kumbuti kunyanya maningi . Pambuti pona apapo vaitora makwati embuti, mashizha embuti, mudzi dzembuti kana michero yembuti kurapa matenda.

Asharuka ekudhaya ayi shandisa maningi mitombo yaibva ku zvirimwa mashango ne mbuti pa mbuti pona apapo vaitora makwati midzi mashizha ne tu michero twe mutiyo kurapa matenda eshe eshe.

Asharuka ekudhaya ayi shandisa mitombo yaibva ku zvirimwa mbuti ne mashango kurapa matenda akati kuti magaka ka mucheroko kaishandiswazve kurapa matenda akaita seku shomeka kwe mvura ne ngazi mu mwiri.

Asharuka ekudhaya aishandisa mitombo yaibva kumbiti yemashango nezvirimwa kurapa mikuhlani yakati kuti zvirozvoizvo zvikushanda hee nanyamashi antu anokurudzirwa kushandisa mitomboyo.

Asharukwa ekudhaya ayishandisa mbuti, maruwa nemashango kurapa matenda asizi kujairikapi nematenda akabajairika kwemene. Zviro izvizvi zvichiri kushandahe nanyamashi.

Asharuka ekudhaya aishandisa mbuti kurapa matenda. Pambuti pona apapo vaitora makwati, midzi nemashizha nemichero yembutiyo kurapa matenda asizi kujairikapi neakajairika.

Vasharuka vekudhaya aishandisa mbuti maruwa ,mashango kurapa matenda akati kuti pambuti vaitora makwati ,midzi ,masizha nemuchero kurapa matenda wona awawo. .

Guku kana kuti mutsine kashango kanoonekwa pamushango kana kuti mumunda munenge musina kushakurwa muya. Kanoryiwazve semuriwo kanorapazve matenda akasiyana siyana sematenda engazi rinenge rasvipa.

Mazuwa anyamashi zviro zvabaanaka kwemene kudhara asharuka ekudhaya aishandisa mitombo yaibva kumbuti pambuti pona apapo vaitora zvimidzi zvachozvo makwati mashizha nezvimuchero kurapa matenda akati kuti.

Vasharuka ekudhaya ai shandisa mbuti zve mushango ne maruva ne mashango zveshe izvozvo kurapa matenda eshe eshe matenda asizi ku jairikapi ne matenda aka jairika kwemene.